Am asset bu yaatu bu emm, yekah fa cous cous, am aiiy yenen yungh boleh ci kawam, yu am couleur yu vert, am bowl bu em bu wekh bungh tek c bohram, nung fa yeka sauce yapah.

Aiiy pehrii daali cocket yu bari yungh raanzaleh, aiiy juromi pehrii cocket yungh raanzaleh, yehna ngi am couleur yu njull, yehnen yangy am couleur yu wekh.

Ay kartungi garap yu barri un ranseleh yu niru, kartungi garap yu yep benna fasong ngi garap bi la am kulor bu wèèx ak lu werta.

Poti diw, Poti diw bu em, am kulor bu orans, am ay binda yu xonxa ak diwi kawar ñu kooy dal di diw ci kawar.

Drapeau yii dehkah, drapeau yii dehkah bu njui woyeh nicahragua, drapeau bi njarri couleur la am, couleur bu wekh ak couleur bu bleu, nung fa binda al publica de ni, nicahragua.

Buteli buwaasong, bu am ñari fañgi kuloor. Kuloor bu buloor ak kuloor xaalis. Am binda yu xooñxa, ñung fa binda" red bull".

Carton yi, ban bandi bindeekaay, banti bindeekaay bu garanti, mug fa binda xandi am bindayi bula. Carton gi, mu am buleer ak lu weex chi wam.

Soxna si taaw, sol grambuba bu rafet bu bulo, am design yu waaca ci baat bi ak ci suuf ak ci pega gramboor bi. Soxnasi mu ngi taka musóor bu oranc.

Saaal bu yaatu, am njenti tohgu yu mak, yu rafet ak sen njeh ngeh naii, am taabul bu tehgu sen diganteh bu wekh, bu tehgu ci kaw carpet, tohgu yii njungy am couleur bu melni chocolat.

Gaal bung tek ci biir greg am nit cu bari am ay gann ak ay gambian neena yang ci biir gaal gi neena yang ci biir dox bi gaal gi nu koppentur luy di flag gambie yi am ay pentor bu weex ci kaw.

Moto bu mag bu ñool, bu raxet; taxaw ci yoon. Boori moto bi mu ngi am bitik buy jaay bagaas yu bari.L dem ci feeri kura, ak ay kasilori kura.si boore bitik boobu mu ngi am farmasi.

Boutique bu tuda A and S home medical supply, nung kor bindeh binda yu wekh, mandarr gah boutique bii njarri couleur la am, aiiy couleur bu bleu ak lu honha, njom Lu njur jeuf landehkor moiy dii jaii aiiy garab.

Perri daala legeeyeh kai yu maag yu tegu aam coluri chocola si bori dala bi mogi aam ay banda ak ay weng u tegu am lu melni estas si ganawam bu bulo.

motuy kamiyoon bu emm bu weex am màndàrga bu ñyo wakh west african truck mungi epp ay gan yu tedda ci ganaaw jugay bitim réew am góor buuy dawal bu ñyul sol mbaxana

Neeh keeh noopaleh kooh gaai , mukeeh woyeh happiness guest house, mukeeh emm jeneet ti culoor , culoor bu bulo , bu weeh , bu honho ak lu werta.

Ay doomi bulet yu bari yuñ soytu ci bowl bu yeem am ay soble yu ko wor yun fereg ci digante bulet yi mogi am kaas bu weex bun feesal niix tekk ko si boram.

Peeri daala yi nuul yu rafet yu tegu daala bi mogi am ay melax melax yun fa def am ay culeer melni lu weex peeri daala ba ngi tegu ci kaw karo.

Soxna su njool xess taxaw daf mess am toogu bu weex bu neka ci boram ak flor yi verte bu neka ci ganawam ak tele bu nuul bun taf ci marac.

Palaci lekei kai bu nyu oyeh ndandus bar and restaurant aam ay benda benda yu nuul ak lu bulo mandarga palac bi mogi woneh goor yu taxaw teyeh gitarr.

Saal bu yaatu bu rafet, am ayye toguu yuu barri, mugeih am ayyi togu yuu gudaah ak yuu gataa yuu am kuloor yu chokola, ce degeih daal bi mugeih ahmeh Kaapet bu lalu ak tabul.

Keyti tass kati xibaar bunyu farar di woyeh d standard news paper aam ay benda yu xonxa benda yi nyugi tegi UDP mee denn tumal IEC de berem bu aam walum karta bi neh seen loxo boka na si lutah nu daha sonk.

Gisnaa góor buiy fecca, si boori safara. Waaye dafa melni ficca bu mooy ficci aadala. Gisnaa góor ak jigeen a ngi taxaw ci booram. Góor ba ngiy tëga, mu ngee feecca.

Gambia nyu doon fudbal ak liberia Gambia dal di am ndam naari bal shidara ci African cop of nation qualifiers bi.

Gis na ay giwel yu bara, ñu gi tokk ci eto Kër gi, ku nekkangi yor sa gitaar wayé gisna waxambaane bu took seen bor tek furnom du xim ataaya.

Ay napa kaat mung si birr gaage bi ak senn gaal mogi woneneh senn baal bi mogi japaa ay jenn yu bari mogi aam goor bu taxaw si bori baal bi sool mbubu bu xonxa.

Moto yun tag si bagaas moto bi moto bu nuul la mogi am bagaas ci kaw bem fees takka ko taxaw ci bori talibi bi ambeena waxambaane buy jalla ci boroom.

Barab jaayekaay sangara, ci biir barab bi, ñigee wone ne foson sangaro yu bari lañuy jaaye. Barab buñoo jaaye sangara bi mootuda Lunas.

Tablo Africell tablo Africell bi mu ngi wone ne ku jenda fifty dalasis credit dinga muna jefando forty mega bytes nyu ko woye social media bondul.

Ayy fleur lii ayy fleur yu barri la ci biir fleur yi yenah yii nyugi amm couleurs yu vert yenah yii amm nyu neeteh

Carrot. Njaari carrot len deff cii bowl bu ndaw bu wekh, y ci birr bowl bi njungy woneh neh carrot yii pur jaii la teh nung kor jaayeh tehmerri dalasi.

laal laal bi dafa am ci kaw am ci suuf fu nitt mona teda laal bi din koy jefandeko sung neegi wala plaasi kasoyi.